Elyo idhuuka litundha bintu, ghaligho abantu babiri abali kuluya ghalyo nga omusaadha oghundhi atyaime oghundhi aye mereire ali kunhiga eisimu.

Embogo dhemeraire mwiisubi emiti mighanvu, akasana kalikuvayo kakoze erangi yakyenvu.

Amaato abiri nga gemeleile ku maadhi masibe nh'oludhegele mumbali okw'amaato agho ghaligho amakoka nga gonagona gafanhainhe langi ya kilagala. Amaato ago ghe gali, gali ku maadhi gemeleile ku maadhi amampimampi.

Omwana akotaime, alina akadhulu embeli ghe. Kalimu nhanha, edhindhi adhigemye, agemye nh'esente. Ayambaile olugoye olw'elangi endhilugavu.

Abantu nga bali mu katale bali kutundha ebyokulya nga mulimu enhanha, mulimu mukenhe, mwabamu endhagi, obutungulu n'amatooke n'ebindhindhi kamaala. Mulimu omukazi ayemeleire mwaba n'omusaadha okutaime nga ayemeleire ku mudaala.

Oyo mukazi yetise eitooke n'olulagala omukazi oyo abeese omwana kumugongo nga yezingireku olugoye ghaigulu paaka ghansi oba ekisibiro ekibeese omwana agemye akathupa mungalo.

Abo bazimbi ba nnhumba nga bali ghaigulu bali komelela busolya. Abasatu bemeleile, omulala atyaime ku busolya oba emyango egimaze osibwamu obusolya.

Ekyo kisolo kyamumaadhi oba tugyete embiri eri mumaadhi, embiri eyo efulimyayo omutwe n'omugongo gubonekerera nga eri mumaadhi, nga embiri eyo eikibwaku ekinoni era nga kisitwire amaghaghatiro gakyo oba amaghagha kiraga nga kiri kwesosola munkoto. Embiri eyo eri mulwerere olwamaadhi amangi einho.

Soghani eriku ensigo edhe langi edhe ndhaghulo, ghaligho langi ya kilagala, emyufu endheru nhe endhirugavu.

Edho nhumba dhaisubi dhili isaatu, mu maiso ghadho eriyo emiti nhe bigogo eruyi enho ngungumavu inho era nga kisaghe oba luya lwerere.

abaana bangi inho abandhi bemeraile kuliku asuntumaile nga bambaile engoye edhendaghulo mu langi abandhi lalinha enviiri nto abandhi balina nviiri nkulu, abandhi besiire ku muti.

Olukwamulo olwamaato amerere nga gali kumaadhi amaato ago gabika byandhaghulo gali kumaadhi nga gafanhanha bbululu mwerere n'amaato merere tigabonhebwaku bantu.

Oyo musaadha ayemeleile gha lyato elili ku mbali okw'ennhandha, nga lyemeleile. Elyato elyo lilimu obutimba bungi inho. Nga omusaadha oyo, ayambaile akambalo ka mutema nkwagha oba musala nkwagha. Nh'empale agifungizaaku.

Ebyo byuma bikozesebwa mu nnhimiro nga bikungula emmere okuva mu nnhimiro.

Abasaadha babiri batyaime ku balaza ghe nhumba, bambaire ekoti bombi nhe midhozi mundha oghundhi ali mu bigere byerere, oghundhi ayambaire butu.

Embbiri dhiri ibiri era nga dhiri mu nhaandha eyindhi eyemereire mu nhaandha ebonheibwa yonhayonha nga ebigere byonka nhe bitabonheibwaku bili maadhi, eyindhi ebonheibwa ku mutwe gwonka nha nhindho nha maiso era nga aghasigaire ghona ghona edhimire eri mu maadhi.

Abantu abangi einho nga bemereire bali kwelorela engamiya etyamibwaku abaana ku mu gongo gwaayo, abantu abo bali mu katale abandhi bemereire abandhi batyaime.

Oyo musaadha ayemeleile, ayambaile esaati ey'amakono amaghanvu. Alina envili nnhingi ku mutwe ela nga envili ndhilugavu. Omusaadha oyo ayambaile akakokolo ku nnhindo nh'omunhwa.

Edho nsenhenhe, era nga ensenhenhe edho dhiraga nga nkalange dhaku badhisaliremu obutungulu bulimu. Ensenhenhe edho...

Ago maidho gali mu pakuli age bisusu nha masuse nga epakuli eyo ya kyuma eteleibwa ku mukeeka.

Basaadha babiri balikusiringisa gaali oghundhi alina ekifulusi, oghundhi ataireku embagho kumbali ghaligho enhumba eyaibati.

Abazaanhi bali mu kuzaanha mupiira ela kilaga nti oghundhi ali kusamba mwinhe engaito, oghundhi aghanhike emikonho abandhi bemeleile ba balingiliile.

Abo bali basaadha basatu bali kutambula mungira ghagati bonabona buli omu agemye akadhomola nga akodhaire, bali kutambula bambaire ebigaito mubigere byaibwe n'empale dhaibwe dhebambaire bonabona ndhirugavu.

Omusaadha n'omukazi bali ku pikipiki nga eli kumbali okw'oluguudo, omukazi atyaime ku pikipiki n'omwana emigongo amubeese. Agemye akaveera ak'elangi ya kiragala. Kumbali okw'oluguudo ghaligho ebbafu ibiri n'omuvubuka atyaime yakuba oluguudo omugongo.

Abaana bali babiri omukazi nho mughala bagemye egaali era nga basibyeku ebidhomola bibiri bali ku sindhika egaali yaibwe bwe bagya nhe ebidhomola byaibwe

Abantu basatu nga balikulima mukabbegi nokuli omukazi mulala n'abaana babiri. Omukazi ati yesibye ekitambala kumutwe ayambaire n'egomasi, abaana babiri bombi balenzi era bonabona bagemye embago balikulima.

Emiti emighanvu nga dhili mu kibali nhi ku mutala mingi inho inho, emiti edho, dhili kulengelwa nga dhilimu olufu olugemyeku ghe dhili.